Nipa mmiɛnsa bi a wakunturu wɔn mu ɛtete nwhiren. Wɔn mu baako yɛ barima, ɛna emu mmienu yɛ mmaa. Mmaa mmienu no nyinaa hyɛ ataade koro a n'ahosuo no yɛ green. Wɔn nyinaa nso ɛhyɛ trousers. Ɔbaa no baako hyɛ boot a n'ahosuo no yɛ tuntum.

Agodifoɔ bi a wɔn nyinaa hyɛ ataade korɔ redi agorɔ. Mmiɛnsa wɔ benkum so, ɛna nan wɔ nimfa so. Mmienu te akonnwa so a wɔrehwɛ wɔn. Baako nso twere pool a ɔrehwɛ wɔn.

Nipadɔm bi ɛtwa ɛhyia solar panel bi ho. Wɔn nyinaa kurekura wɔn nsam a woapegya akɔ soro. Ɔhyɛ ataadeɛ a ɛyɛ kɔkɔɔ ɛna blue egugu so. ahweneɛ ɛnso deda wɔn kɔn mu.

Nkrɛmo dan kɛseɛ bi si hɔ a nipa ayɛ animuu ma. Car sisi anim. Nipa no bi ɛhyehyɛ ɛkyɛ, ebinom egyinagyina car no ho, ena enipa no bi nso gyina gyina ɛdan no anim pɛɛ.

Obronin baa bi a ɔgyina gyaade redidi. Ɔkura kɔpo wɔ ne nsa benkum mu, ɛna ne nsa nifa nso kura atere. Ɔhyɛ atadeɛ green, ɛna fam no yɛ orange. Nneɛma bebree wɔ gyaade hɔ.

Buffalo a sebɔ bi aka no ato fam a ɔrewe no. Sebɔ no yɛ nnan. Gyata bi nso firi nifa so reba baabi a asebɔ no wɔ no. Buffalo no bi nso gyinagyina akyire a wɔrehwɛ hɔ.

Abfra bi da fam hɔ a wahyehyɛ kaa bebree wɔ fam hɔ de redi agorɔ. Kaa no bi yɛ tente, binom nso yɛ tiatia. Ɔkura kaa no baako mu hɔ fam hɔ a ɔde adeɛ reto so.

Nnipadɔm bi a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Binom hyɛ atadeɛ tuntum ne kyɛ kɔkɔɔ, ɛnna binom nso hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ ne kyɛ tuntum. Wɔkurakura kaade bebree a ntwerɛeɛ wowɔwowɔ so.

Aborɔfo bi wɔwɔ kɔɔto dan mu, wɔn nyinaa hyehyɛ suit. Ɔtɛmmuafoɔ no ɛte n’akonnwa mu. Ne nifa so, nnipa bi te hɔ a ɔbaaa bi gyina wɔn anim; ɛna ne bankum so, ɔbatima bi nkoara te hɔ.

Asuafoɔ bi a wɔn nyinaa agyina pono bi ho. Kuruwa bi a nsuo ɛwɔm asi pono no so. Wɔn nyinaa hyɛ atadeɛ fitaa. Binom nso kita twerɛdua a ɔretwerɛ.

Barima bi ne mmɔfra mmiɛnsa bi ɛwɔ ɛpono bi ho. Ɔbɛrima no te hɔ ɛna mmɔfra no gyina hɔ. W'ahyehyɛ nnoɔma pii wɔ pono no so; twerɛdua ɛka ho ɛna burner a nsuo ewɔ mu nso ka ho.

Mmaayewa nan bi a wɔgyina hɔ redidi. Ɔbaako nsa da adeɛ no a ɔredidi no mu. Ɔbaako nso kura adeɛ no a ɔredidi no mu. Ɔbaako bɔ duku. Mmienu no aka no mmiɛnsa no aka no mmɔ duku.

Ɔbaa bi a ɔhyɛ ahenkyɛ gyina hɔ, ɔhyɛ ataadeɛ tuntum a wama ne nsa nifa so. Ɔhyɛ ataadeɛ tuntum na yɛde adeɛ atwa anim. Obi gyina n'akyi a okura microphone ɛrekasa. Obi nso kura kraataa bi egyina ne nkyɛn.

Mmaa ne mmarima bia ɔresa. Adeɛ bobɔ wɔnti ɛna ebi bobɔ wɔn nan. Ebi nso bobɔ wɔn sisi. ebinom gyina wɔnkyɛn a ɔrebɔ twene ɛma wɔn ɛɛsa.

Ɔbarima bi be abɔfra bi te pono ho a wɔredidi. Nnuane bebree wɔ pono no so, pleeti sisi so, paano wɔ so, atere ne sekamma, gugu so. Abɔfra no de paano rehyɛ papa no anum.

Oburoni baa bi a mmɔfra bi reyɛ no atuu. Ɔgyina dan bi a ɛho ayɛ dada anim. Ɔpono a ɛda dan no ano yɛ tuntum. Mmɔfra no yɛ nsia, na wɔrefam oburoni baa no.

Nkwanhyia bi asi. Bicycle da fam hɔ, ɛna motor nso da hɔ. Maame bi te hɔ a ɔba da ne so a ɔresu. Ɔbarima bi gyina hɔ a ɔkura phone retwa no. Barima baako nso akuntunu ne mu resere deɛ ɔresu no, ɛna asukuufoɔ bi nso gyina nkyɛn a wɔde phone retwa wɔn ho.

Adansefoɔ a wɔresi dan, wɔn mu bi hyɛ ataadeɛ blue, ɛna ɔbaako nso hyɛ ataadeɛ fitaa. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ, ɛkyɛ no bi yɛ yellow. Ɔbaako ɛkyɛ nso yɛ kɔkɔɔ.

Mmaa mmienu bi a wɔgyina baabi a wɔahyehyɛ nnuaba ne atosodeɛ, wɔn akyi no, wɔhyehyɛ nnuaba bebree. Ɛbi te sɛ apple, aborɔbɛ, kwadu, watermelon. Ɛna wɔn anim nso wɔahyehyɛ mako wɔ hɔ.

Mmofra bi a ntoma sisi wɔn mu ɛsoso nneɛma. Yɛde ade fitaa bi abobɔ wɔn mu, ɛna yɛde anhweneɛ nso atoto wɔn kɔn mu. Nneɛma a ɛsoso wɔn no wɔakyekyere ano. Ɛna wɔde ɛrekɔ.

Mmaa bi wɔabobɔ wɔn anim egyina tent bi ase. Mmarima ne ɔbaa bi ɛte ɛpono bi ho a ɔretwerɔtwerɔ, ɔkura card yellow bi ɔtwerɛtwerɛ ɛso.

Oburoni baa bi ne mmɔfra bi wɔ sukuu da mu. Oburoni baa no te hɔ, ɛnna mmɔfra no tete nkonnwa so. Abɔfra baako gyina hɔ a wama ne nsa so. Ɔbarima bi gyina dan no ano a ɔresere.

Abrɔfo bi a ɔreyɛ nfidi dwuma. Wɔn nyinaa kyɛ ɛkyɛ. Ɛkyɛ no bi yɛ yellow ɛna ɔbaako nso deɛ yɛ fitaa. Ɛnum emu nnum ɛtwa ɛhyia ɛfidie bi ho ɔrehwɛ mu.

Maamenom bi a mma hyehyɛ wɔn akyi rekɔ, Aberanteɛ bi a ɔso bɔtɔ rehyia wɔn. Maamenom no baako so bɔtɔ, ɛna ɔbaako nso so basekɛte green bi.

Aborɔfo bi a wɔhyɛ reflector reyɛ adwuma. Wɔn nyinaa hyɛ kyɛ. Ɛkyɛ no bi yɛ fitaa. Ɔbaako deɛ yɛ blue. Wɔn mu mmeɛnsa gyina amena bi mu a wɔreyɛ adwuma na nkaeɛ no rehwɛ wɔn.

Aborɔfo bi a wɔahyehyɛ ntade asɔɔtoo wɔ ha. Binom gyina hɔ, ɛnna binom nso te fam a wɔaka wɔn nan ato so wɔ wɔn anim. Binom hyɛ asomadeɛ tenteenten na binom nso hyɛ kyɛ.

Mmaa bi a wɔwɔ dwam; ebinom tete apata bi ase. Wɔahyehyɛ nneɛma bebree wɔ dwa nomu. Mako, kɔkɔɔ, gyeene, na mmaa no mu bi nam dwam hɔ a wɔn mma bobɔ wɔn ho.

Nipadɔm bi a ɔnam ekuro mu. Deɛ ɔdi ɛnim no ɛhyɛ reflector. Baako egyina ne nkyɛn a ɔkura abaa bi. Nkaeɛ no nso edi ɛkyire.

Mmɔfra bebree bi wɔ dan bi mu ɔbronin baa baako ɛte wɔn mu. Wɔn nyinaa ɛresere, ɔbronin no kura abɔfra baako bi mu. Ɔ Ɔbaa baako bi nso ɛte nkyɛn a foono ɛda n’anim.

Mmaa bi a ntoma sisi wɔn asene na feehye gu adeɛ mu sisi wɔn anim. Bootu bi si wɔn nkyɛn a nkurɔfoɔ gyina ho. Ɔbaa baako kura adeɛ a feehye wom.

Pono bi si hɔ a nneɛma asisi so. Obi te pono ne ho a okura tii. Plate bi si pono no so a paano ɛda so. Nwoma bi da pono no so, ɛna kɔɛnse nso ɛwɔ pono ne so.

Abranteɛ bi a ɔhyɛ ntoma ataadeɛ kamakama. Ɔhyɛ kyɛ, na okura baage kɔkɔɔ. Ataadeɛ no bi gu ne nsa so a so a ɛyɛ yellow. Yɛahyehyɛ kreeti bi wɔ ne nkyen na akyiri no nso yɛahyeyɛ nsa wɔ hɔ.

Abɔfra bi a twene bi ɛsen ne kon mu egyina hɔ na ɔmanfoɔ ɛwɔ nɛ kyi. ebinom efura ntoma ebinom hyɛ ataadeɛ. Mmɔfra wɔ mu na mpanyinfoɔ nso ɛwɔ mu.

Asono bebree a wɔredidi ɛwɔ nwuram. Nwura mu hɔ, nnua nni hɔ bebree. Kaa bi a nnipa tete mu nso ɛwɔ wɔn nkyɛn. Ɛna nsensan a nsuo kakra ɛwɔ ne nkyɛn nso ɛwɔ hɔ.

Ɛdan a wɔasiesie mu kamakama, akonnwa fitaa bi si hɔ a sumiiɛ wɔ mu, Ɛpono baako si mfimfini, ɛna akonnwa bi wc hɔ a wɔde dua na ayɛ.

Nnipadɔmbi atwa ahyia, ɛna polisini baa bi gyina wɔn akyi. Polisini paa no de adeɛ abɔ n'ano, ɛna ɔhyɛ kyɛ. Kaa bi nso ɛsi ɛwɔ nipadɔm no akyi.

Nkwanhyia bi ɛsi ma woasesa enipa ɛgu car bi mu. Mmranteɛ nan bi ekura nipa bi a ɔde adeɛ akyekyere ne ho a ɔde ne rekɔ car ne ho. Ɔbaako nso gyina ɛnkyɛn a ɔrehwɛ wɔn.

Hall bi a wɔasiesie mu kamakama. Akonnwa sisi hɔ sumiiɛ dedam. Pono bi si mfimfini a wɔahyehyɛ nwoma wɔ so. Pɔɔto bi si pono no so a nhwiren wom.

Ɔbaa bi a ɔrehyehyɛ nneɛma wɔ dwam. Ntoma si n'asene na okuntunu hɔ. Wɔahyehyɛ pear ɛwɔ kyɛnsee bi mu. Wɔahyehyɛ ntoosu, ankaa, ne nneɛma bebree wɔ ne nkyɛn.

Mmaa bi a wɔwɔ ɛmofuo bi mu. Binom asi wɔn tiri ase a wɔretutu. Binom nso gyina hɔ. Binom nso kyiniiɛ sisi wɔn so, ɛnna wɔreyɛ adwuma.

Aborɔfo bi wɔ ha a pinkyenpinkyen asi wɔ wɔn ntam. Ɛbino apagyapagya wɔn nsa a wɔrepiapia bi. Ɛbinom hyɛ ahwehwɛniwa. Ɛbinom gyinagyina akyire a wɔhyehyɛ ɛkyɛ bi a wɔrehwɛ wɔn.

Abɔfra bi te fam a ɔpaepae aboɔ. Papa bi te nɛkyi a ɔhyɛ kyɛ. Ɔbaako nso gyina nenim ɔkura ɛboɔ kɛseɛ bi.

Dan bi mu yɛasiesie mu kamakama, akonnwa wɔ hɔ a suneɛ da mu. Pono ɛsisi dan no ntamu, TV ɛne supiikɛse nso a yɛahyehyɛ a ɛwɔ dan no nkyɛn.

Nipadɔm bi a wɔredware wɔ nsuo bi mu, maa wwɔ mu, ɛna mmarima wɔ mu. Wɔn mu dodoɔ no ara nhyɛ atadeɛ soro. Mmɔfra nso fra mu a wɔredware. Ɛbinom de ɛbi ahyɛ wɔn akyi a wɔde wɔn redware.

Abrɔfo a ɔwɔ dan bi mu a ɔrehwɛ sini. Television kɛseɛ ɛwɔ wɔn ɛnim a wɔn nyinaa ɛni ɛkyerɛ hɔ. Wɔn nyinaa tete akonwa mu. Ebinom ɛnso ɛredi nkɔmɔ.

Adwumayɛfoɔ bi gyina hɔ a wɔreyɛ adwuma. Ebinom rehyehyɛ pipes wɔ fam hɔ. Ebinom aworɔworɔ wɔn ataadesoro egyina soro a ɔrehwɛ wɔn. Ɔbaako kura sofi. Na ɔbaako nso gyina hɔ a okura pipes.

Papa bi a ɔhyɛ atadeɛ a mfonin deda mu. Wabɔ bɔɔlo ama no kɔ soro. Nnipa bi di n'akyi a ɔhyɛ atadeɛ a mfonin deda mu. Wɔn mu bi hyɛ kyɛ. Papa no apagya ne nan kɔ soro.

Aborɔfo mmaa bi ne abɔfra bi ahyia . Obroni baako baage ɛbɔ nakyi na wakyea mmɔfra ne nsɛm na mmɔfra no ɛɛsresre. Wanim no, yɛde nkyɛseebi agye hɔ a yatworɔtworɔ so bebree.

Mmaa bi a ɔtɔn adeɛ wɔ dwom. Wɔn mu dodoɔ naa efra ntoma ɛna wabobɔ duku. Wahyehyɛ ɛnneɛma ɛwɔ dwom hɔ. Nneɛma no bi yɛ bese, mɔko, ɛna ebinom ɛnso ɛte fam.

Mmaa mmienu bi a wɔde kente asiesie wɔn ho resa. Wɔde adeɛ abobɔ wɔn ti. Wɔde ahwenneɛ atoto wɔn kɔn mu. Ebi bobɔ wɔn abati, ebi gu wɔn nsa. Ebi deda wɔn, ɛnna wɔresa. Nnipa nso gyina akyire a ɔrehwɛ wɔn.

Mmaa bi wɔ dwom a ɔretɔn adeɛ. kyiniiɛ si hɔ a ebinom hyɛ aseɛ. Wɔahyehyɛ nnoɔma pii wɔ nkyɛn; ɛnam, ntos, carrot, bankye, ne nyinaa bi wɔ hɔ.

Car bi ɛrekɔ a nipa wɔm. Car no ɛkyi no yɛbue ɛna abranteɛ baako ɛne abɔfra bi egyina hɔ. Abɔfra no hyɛ ataadeɛ a woatwe akata ne tiri ho ɛna abranteɛ no nso egyina car no ɛkyi a ɔhyɛ awhewheniwa.

Papa bi te akonnwa so a watermelon a wɔatwa mu kura no. Mmɔfra bi atwa ne ho ahyia a wɔn nyinaa kura watermelon no bi. Papa no de watermelon no bi ahyɛ abɔfra a ɔte ne so no anom. Papa no hyɛ kyɛ tuntum.

Polisifoɔ bebree ɛtwa hyia nipa bi gyinegyina wɔn mo. Polisifoɔ no nyinaa hyɛ ataade tuntum ɛne ɛkyɛ tuntum. Papa bi a ahwehwɛniwa ɛhyɛ n'anim egyina wɔn mu.

Aha yɛ kaa paake a kaa bebree sisi ha. Kaa no dodoɔ no ara ahosuo yɛ fitaa. Nipadɔm bebree nenam mu. Moto nso sisi mu bi.

Hɔl a yasiesie mu kama. Nkonnwa yɛde ɛdua ayɛ kamakama bi ɛwɔ hɔ. Ɛpono bi ɛwɔ hɔ a adeɛ ɛda so ɛna yahyehyɛ nkonnwa atwa ɛho ahyia.

Hyɛmma kɛseɛ bi ɛsi nsuo so a nnipa wɔ mu. Nnipa no dodoɔ no ara ɛgyinagyina mu. Hyɛmma no, ɛbi si soro a nnipa ɛgyinagyina mu, ɛna ɛbi nso ɛgyinagyina ho.

Ɔbaa ne barima bi a wɔresa. Ɔbarima no fura ntoma, ɛnna ɔbaa no nso, ntoma bɔ ne mu. Ɔbarima no de adeɛ abɔ ne ti. Nnipa bi wɔ akyire a wɔrehwɛ wɔn.

Mmɔfra bi a ɔredware ɛwɔ nsuo mu. Ebinom ɛde ebi ɛsisi akɔnkɔn ɛna ɔredware. Ebi akatakata wɔn ani. Wɔn nyinaa ɛnhyɛ ataade soro na mmom wɔhyɛ nika tuntum.

Abaayewa bi ɔwɔ dan bi mua ɔrehyehyɛ mfidie. Wɔatutu mfidie bebree agu pono so. Nneɛma bebree nsoatwa dan ne ho ahyia. Kɔmpiita nso ɛsi pono ne so.

Ɔbaa bi ne ne mma resi nneaɛma. Wɔn nyinaa de ntoma blue bi atwa wɔ mu. Ɔbaa no tiri nhwi egu so kusuu. Na adeɛ si n'anim a ɔresi mu nneɛma na ahuro ayɛ mu bebree.

Ɔbaa bi a ɔso kɛntɛn ɛne mmɔfra mmienu ɛte baasekere so. Ɔbaa ne ti hwi afu bebree, mmɔfra no nso tiri hwi afu bebree. Abɔfra baako te ɔbaa no akyi na ɔbaako ɛte n’anim.

Mmofra bi a wɔn nyinaa hyɛ ataade soro gyina hɔ. Ɔbaako gyina wɔn anim a okura phone kɛseɛ bi. Wɔn mu bi rehwɛ phone no so a baako no. ɛna ebinom nso apagya wɔn ti rehwɛ baabi.

Hall bi a yɛasiesie mu kamakama, pono kamakama bi ɛsi hɔ glaase ɛsisi so bebree. Yɛde nkonnwa atwa pono ne ho ahyia.

Polisifoɔ bebreeee wɔ ha. Wɔn nyinaaaa Hyehyɛ wɔn atadeɛ ɛna wɔhyɛ kyɛ. Wɔn mu bi hyɛ ahwehwɛniwa. Deɛ ɔdi anim no kura tuo.

Ɔbaa bi a ɔde kente asiesie ne ho gyina hɔ, ɛna nnipa bi gyinagyina n'akyi. Ɔde kente no bi abɔ duku. Ahweneɛ gugu ne nsa, ɛna ɛbi nso gu ne sisi. Adeɛ nso da ne kɔn mu.

Aha yɛ dwom a yɛahyehyɛ nnoɔma bebree wɔ pono bi so. Ghana frankaa ɛsan ɛpono no ho. Nnipa bebree bi nso abɔ kyenku ɛwɔ ɛpono no ɛnkyɛn.

Aborɔfo pintepinten bi asi wɔn ntamu wɔ dan bi mu. Wɔn mu dodoɔ no ara hyɛ siutu. Ɔbarima baako de twɛdeɛ abɔ ɔbaako ti tiri ho. Binom apagypagya wɔn nsa a wɔrekɔpata.

Ɔbaa bi gyina hɔ a microphone si n'anim. Ɔhyɛ suutu, ɛnna adeɛ da ne kɔn mu. Nnipa bi atwa ne ho ahyia a wɔtete hɔ a wɔn nyinaa apagya wɔn ani rehwɛ no.

Ninipa bi atwa ahyia a wɔn mu bi resu. Abɔfra baako te maame bi so a ɔresu yie pa ara. Wɔn mu bi hyɛ atade fitaa, binom nso hyɛ tuntum. Ɔbaako de ne nsa asɔ ne ti.

Nnipa bi wɔ dan bi mu a wɔrehwɛ sini. Tɛlɛvihyɛn bi wɔ wɔn anim a sini no reyi wɔ so. Wɔn nyinaa tete akonnwa mu a wɔn ani kyerɛ baabi a tɛlɛvihyɛn no wɔ no.

Ɛdan bi a wɔhyehyɛ nkonnwa wɔ mu, Akonnwa baako a ɛyɛ brown wɔ hɔ, a wɔde sumiiɛ agugu mu. Ɛpono bi wɔ n'anim a kuruwa si so, ɛna nwoma bi nso da so.

Maame, papa ne mmɔfra mmiɛnsa bi da mpa so. Mpa no yɛ fitaa. Papa te mpa no so na ne nan sisi fam. Abofra baako hyɛ papa no nkyen. Mmofra mmienu nso hyɛ maame no nkyɛn.

Mmarimma mmienu bi a ɔrekyea. kyiniiɛ kɛseɛ bi esi ɔbarima baako ɛso. Ɔbaako efira ntoma ɛna ɔbaako nso ɛhyɛ ataadeɛ. Ɔbarima bi gyina nkyɛn a wɔaso nea ɔfira ntoma no nsam.

Mmarima ne mmaa bi wɔ ɛdan bi mu. Mmienu gyina hɔ a wɔapagyapagya wɔn nsa, mmeɛnsa a wɔaka nso te hɔ a wɔrehwɛ wɔn. Wɔn mu dodoɔ no hyɛ siuti.

Nnipadɔm bia pinkyenpinkyen ɛsi wɔntɛm ɛwɔ dan bi mu. Ebinom asɔre gyinagyina hɔ. Ebinom ɛrepia bi, ɛna ebinom ɛnso egyinagyina ɛnkyɛn ɛrehwɛ wɔn.

Barima ne ɔbaa bi a wɔwɔ dan bi mu. Ɔbaa no kura krataa bi na ɔbarima no nso kura mu bi. Wɔn nyinaa ɛrehwɛ biribi wɔ krataa ne so. Ɔbaa ne de adeɛ bi ahyɛ ne kɔn mu.

Nnipadɔm bi atwa ahyia wɔ ɛdan bi mu a wɔgyinagyina hɔ. Asogyafoɔ nso wɔ wɔn ntam. Adeɛ a yɛto aba wom nso sisi hɔ. Ebinom rekasakasa.

Nipadɔm bi a wɔatwa ahyia wɔ ɛdan bi mu. Binom yɛ mmaa, ɛbinom nso yɛ mmaa. Ɛbinom fira ntoma, ɛbinom nso hyɛ atadeɛ saa. Ɛbinom hyɛ ɛkyɛ, ɛbinom nso nhyɛ kyɛ.

Mmarima nan bi a wɔhyɛ ataade fitaa abu nkotodwe na funu daka si wɔn akyi. Nnipa bigyina wɔn nkyen a wɔrebɔ twene. Ebi nso gyina hɔ a wɔrehwɛ nea wɔreyɛ.

Ɔbaa bi a ɔrehohoro pleeti so gyina hɔ. Mobaa foon hyɛ n'aso ho a ɔresere. Beaeɛ a ɔgyina no hɔ nyinaa yɛ fitaa, na wɔhyehyɛ nneɛma bebree no wɔ hɔ.

Nnipa bi a wɔtete ɛdan bi anim. Wɔn mu mmienu gyina hɔ, a nkaeɛ no tete famk. Ɛbinom hyɛ atadeɛ, ɛbinomnhyɛ atadeɛ. Ɛbinom nso de ntoma atwa wɔn mu.

Mmarima bi a wɔreboaboa efi ano wɔ ɛpo ano. Wɔn mu bi hyɛ ataade fitaa, na wɔn mu bi nso kuta adeɛ a wɔde reboaboa nwura no ano. Wɔaboaboa nwura no bi nso agu rɔba tuntum bi mu.

Pono a wɔahyehyɛ kasamu bebree wɔ so. Nsɛntwerɛfoɔ pii gyina pono no akyi. Wɔn mu dodoɔ no ara de wɔn kamera asisi hɔ, na wɔde rebɛtwa nea ɛrekɔ so no.

Aborɔfo bi a wɔwɔ paake bi so. Kaa si hɔ na aborɔfo no gyinagyina hɔ. Asono bi nenam nwura no mu, na aborɔfo no rehwɛ wɔn. Ebinom de wɔn camera retwa asono no.

Mmaa bi a wɔde kente asiesie wɔn ho na wɔresa. Wɔde hyire abobɔ wɔn ho fitaa. Wɔde nhweneɛ agu wɔn koom na wɔde bi agu wɔn nsa. Wɔde ntoma no bi abobɔ wɔn ti fɛfɛɛfɛ.

Nkurɔfoɔ bi a wɔgyina baabi a wɔahyehɛ sol solar panel bebree bi wɔ fam. Wɔn mu dodoɔ no ara ahyehyɛ kyɛ, na ebi nso ahyɛ reflector, nkurɔfoɔ gyina nkyɛn a wɔrehwɛ.

Nsuo da hɔ a wɔayɛ ɛtwene wɔ so, nhwiren bebree nso sisi nsuo no ano. Na nnua bi nso sisi hɔ. Nsuo no ani yɛ fɛ yi pa ara.

Ayarehwɛfoɔ bi a wɔwɔ ayaresabea, wɔn nyinaa ahyehyɛ wɔn ho, na wɔde adeɛ bi ahyɛ wɔn ti na wɔde nso ahyɛ wɔn ano. Afidie bi si hɔ a binom gyinagyina ho.

Nkurɔfoɔ bebree bi a wɔnam nwura bi mu. Kwan da hɔ, na wɔnam so. Nsensan wɔ beaeɛ a wɔwɔ no na nnua nso wɔ hɔ.

Akwantufoɔ bia wɔ nam kwan bi so, ebinom kura kura baag, ebinom deɛ bobɔ wɔn akyi na ebinom nso twe wɔn deɛ wɔ fam. Wɔn nyinaa adi kan ena wagya abɔfra baako wɔ wɔn akyi.

Robɔto bi a ɔwɔ dan bi mu. Ɔyɛ fitaa ɛnna adeɛ bi bɔ n'anim a asɔ blue. Aborɔfo bi nso gyinagyina hɔ a wɔrehwɛ no.

Mmaa ne mmarima wɔ dan mu a obi gyina wɔn anim rekyerɛ wɔn adeɛ. Wɔte akonnwa so na ɔbaako agyina bɔɔdo bi hom ɛwɔ ɛban no ho. Wakyerew adeɛ wɔ bɔɔde no so. Na ɔde ne nsa atene so.

Nhwiren bebree wɔ beaeɛ ha. Wheelbarrow bi si hɔ, na sofi bi si hɔ. Wɔatu nhwiren no bi de agu wheelbarrow no mu, na sofi no si baabi a wɔtu nhwiren no.

Nkurɔfoɔ bi gyina dadeɛ bi ho. Ɛbinom kura dadeɛ no mu wɔ fam, na mmarima bi nso gyina hɔ kura ahoma mu a wɔretwe. Ɔbaako bi de gyina hɔ a ɔde ne nsa benkum asɔ dadeɛ no mu rehwɛ wɔn.

Nkurɔfokuo bi ahyia a wɔreyɛ amanyɔsɛm, ɔbaa ɔbarima bi gyina wɔn anim a baage bi bɔ n’akyi. Ɔhyɛ ataade fitaa a papa bi mfonini da mu. Na okura Ghana frankaa wɔ ne nsa nifa.